Ishure rishasha rifise intebe cumi na zibiri, rifise n'aho bata imyanda, rifise isima, rifise amadirisha, amatafara arac'ari mashasha, abana biga neza, biga mu wa gatatu.

Imodoka y'ijipi yera ibicu ibiti imisozi inzu ifise amabati krutire portaye amabuye.

Bavuye kwiga bambaye iniforome, bariko baradoda ikivuma, ibiti, ivyatsi ,itanki y'amazi abandi bambaye amashati yera, amazu bigamwo, amabati, amategura, amadirisha.

Abana batandatu bambaye amashati y'ubururu, umwe yikoreye ibase, bambaye yeboyebo isa n'umuhondo, umwe yambaye ipantaro, y'icatsi bitoto uwundi yambaye agasakoshi, amashuri.

Abigeme babiri bavuye gutora abana basohotse umuryango umwe yambaye ikoti y'ubururu n'agapira kahorange uwundi yambaye agasakoshi n'ibirato vy'ubururu baburirije bisi ifise ibara ryera n'iry'ubururu.

Amashure ya kera yaheze amadirisha barayivye impome zaramenaguritse ishamba ibiti ivyatsi vyarumye hari iyarara hari izindi nyubako zir'inyuma bariko barubaka

Abana bageze isaha zime, bagiye mu karuhuko bariko barakina, bambaye amashati y'ubururu, bafise amasafuriya, ibiti, amashure, amadirisha, igicu c'ubururu.

Amasomero asakajwe n'amabati afise imiryango n'amadirisha ikibuga abana bakiniramwo igitic'indimu ibicu bisa n'ubururu ni mu gitondo mu masaha ya sambiri z'igitondo.

Ikibaho cirabura umwigisha ahejeje gutanga ikibazo c'ikirundi . Insomerwa :" Imura : Ngendakumana na Mpundu bararyamye; Cagagura : ikibazo ca mbere umukwe, inyoni, indobo".; Hari itariki mirongo ibiri na zitatu.

Abanyeshuri biga kwishuri rya indepandante bambaye amasakoshi bari hejuru bagira batahe bambaye niforume z'ubururu uwundi munyeshuri ari hasi ariko arababaza igituma batamanuka kugira baje gufata bisi aje gufungura.

Ikirasi umwigisha ariko arandika ku kibaho icigwa c'igifaransa abana baricaye bambaye niforume ishati yera ipantaro y'ubururu, intebe, imeza, amadirisha isima.

Etaje ndende, ifise amadirisha ane, imbere yaho hari ububiko bubiri bw'amazi, amabati, amatiyo ibara ryera, ibicu bisa n'ubururu.

Amazu afise amabati, ibara ryera, imiryango, amadirisha, ibendera ry'uburundi, ikibuga, ibiti, ivyatsi, ibicu bisa n'ubururu. Izuba ririko riraka.

Etaje abana bihigamwo bambaye iniforme bahetse amasakoshi ipoto y'amatara ivyatsi, ibipapuro ,iyarara ibiti ietaje ifise ibiyo bisa n'ubururu.

Imiduga ibiri umwene i laktisi uyundi n'i toyota izuba riko riraka ibicu ibiti ikibuga ahantu bashiramwo parkingi y'imiduga kontinere amabati amadirisha impome.

Bariko barubakamwo umugozi impome ivyatsi umusenyi utukura ibiti ibicu abantu batatu umweyambaye agapira kera.

Umwigisha, ariko arigisha yambaye itaburira yera afise agapapulo mu ntoke n'ingwa ikibaho kirera abana babiri bicaye inyuma umwe afise amamenshi uwundi afise umushatse usanzwe iryo shure harimwo abazungu n'abandi birabura.

Abahungu n'inkumi bari mu gisata c'ubuhinga bwanone kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe ikiyaga tanganyika, bafise ama mashine nyabwonko umwe yambaye umupira w'ubururu uwundi yambaye ishapo ku mutwe yirabura uwundi yambaye ishati.